Abinci me gina jiki yana da matuƙar mahinmanci a rayuwan ɗan’Adam domin yana ba wa jiki kuzari kuma yana taimakawa wajen kula da lafiyan jiki da kuma hana cututttuka. Me yasa abinci me gina jiki yake da mahinmanci? Na farko yana ba da ƙarin kuzari, abinci me kyau yana ba wa jiki isashshen kuzari don gudanar da ayyukan yau da kullun, na biyu taimakon girman jiki na taimakawa wajen girma da kuma gyaran sassan jiki musanman ga yara, kare lafiyan jiki, abinci me gina jiki yana ƙara ƙarfin garkuwan jiki domin hana cututtuka, na huɗu kyautatama kwakwalwa don inganta tinani da ƙarfin kwakwalwa, yana taimakawa wajen samun nasara, na biyar kare fata daga ƙashi. Abinci kaman kayan lanbu, kayan itatuwa suna taimakawa da kula da fata da ƙashi, taran abinci me gina jiki sun haɗa da carbohydrate da shinkafa da alkama, akwai protein wanda suke wake, nama, kwai, kifi, akwai fat wanda suka haɗa da magyaɗa, man zaitun, akwai vitamin c, da minerals wanda suka haɗa da kayan lanbu kaman alaiyahu, tumatur, ‘ya’yan itatuwa kaman lemu, ayaba. Abinci me gina jiki ba wai ana cin sa ne haka kawai ba dole se ya yi balance tsakanin kowane sashi da ire-iren abinci da muke da su.

Lokacin da lokacin ɗaukan ciki, jinin mace yana buƙatar jikin mace yana buƙatar abinci mai gina jiki dan tallafawa lafiyanta da cigaban jaririn dake cikin ta. AKwai abubuwan da yakamata mace ta kula dasu na farko. Ta kula dasu wajen abubuwan da zatana ci akwai wanda ke ɗauke da folik asid wannan yana taimakawa wajen matsalolin tsarin kwayan jini ga jariri. Ana samunsa a kayan lambu masu ganye kore Kaman kabeji da alayyahu, wake da alkama. Akwai furotin, akwai ayon, akwai kalshiyom, akwai omegatirifati asid wanda ke taimakawa wajen cigaban kwqakwalwa da gani ga jariri. Ana samun sa a kifi mai kitse Kaman salma. Sannan kwai ruwa, abunda ya kamata ta guda akwai abinci mai yawan gishiri, da kifi mai makire, sannan abinci mai yawan sarrafawa da zaƙi mai yawa. Sannan a guji shan sikari da barasa, shan ƙarin abinci mai gina jiki lokacin ɗaukan ciki ana iya buƙatan ƙarin sinadarin gina giki kamar folik acid, ayon da kalshiyom bisa da shawarwarin likita. Yawancin acinci amma a hankali mata masu juna biyu suna buƙatan cin abinci mai ƙarin kuzari, amma bai kamata abincin yayi yaw aba saida fiye da ƙima. Sannan akwai motsa jiki mai sauƙi Kaman tafiya, yoga da ɗan aiki yana taimakawa wajen rage tashin zuciya ciwon baya da rage haɗarin samun hawan jini. Akwai samun isashshen bacci sannan akwai buƙatan ana tuntunɓan likita domin abubuwan da suka shakan mace mai ciki. Cin abin mai gina jiki da kula da laliya yanada mahimmanci ga mace mai juna biyu da jaririnta, tabba tarda cewa ana samun kayan lanmbu ‘ya’ ‘yan’ ittatuwa hatsi da furotin masu kyau cikin abinci yana taimakawa wajen tabbatar da lafiyan uwa da jaririnta.

Filebotari hanya ce ta cire jini daga jiki danyin gwaje gwaje ko bayar da gudunmuwar jini kodan Magana. Wannan aikin ana yinsa ne bisa kwarewa da tsafta. Akwai kayayyakin da ake buƙata na farko akwai sirinji da allura sannan akwai tufafi mai ɗaure hannu, sannan akai suwaf na ɗaure auduga sannan akwai kwalba, sannan akwai safar hannu, da tufafi masu tsafta. Sannan ana shirin aiki tsaftataccen wurin aiki sannan a tabbatar da cewa kayayyaki sun kasance masu tsafta da tsari. Sanya safar hannu mai tsafta dan kare lafiya, sannan shi majinyaci, yiwa majinyaci bayanin aikin dan rage tsoro. Sannan akwai tsaftacec wurin aiki sannan akwai soka allura. Wajen soka allura ana buba na ƙarshe kan jijiyan da za’ayi amfani da itta. soka allura cikin tausayi da hankali dan kada tasa ciwo, tara jinin a cikin kwalba sannan cire allura. Bayan an cire jini ana sanya bandeji a wurin dan kareshi daga kwayoyin cuta, sannan ana tsaftace duk kayan da akayi amfani dasu ko zubar dasu yadda ya kamata. Sannan shi filebotami aikin kwarewa ne wanda ke buƙatar tsantsan tsafta da hankali, ana tabbatar da cewa kayayyakin da ake aiki dasu masu tsafta ne kuma majinyacin yana cikin yanayi mai kyau kafin yayin da bayan anyi.

kanpen din rigakafin shan inna na wani muhimmin yunkurine da akayi gurin kawan da cutan shan inna gaba daya wannan cuta mai sa naƙasa tana kama jara kasa da shekaru biyar kuma tana iya haifan da mutuwa manufofin yin wannan kaffan a kwai yin alluran ruga kafi ga dukkan yara kasa da shekara biyar kara yara daga kamuwa da shan inna sannan hana yaduwa cutan a yankunan da hanyanxu take wanzuwa masu alluran rugakafi an sun yawo cikin burni da kauye sun shiga sa ƙo domin isar da wannan sunbi lungu da sako suna bi domin isar da sako idan sunyi allura ta hanyar maki a hannun yaro sannan da maki a jikin lamban a jikin gida wannan yana nuna akan sheda sunye sunyi wannan aiki sannan masu alluran rugakafi ba iya nan suka tsaya ba aikin su yabi har motoci wanda suke iyaye da suke yawo wanda suke a jeji suna binsu su musu wannan alluran sannan suna bin motoci na masu tafiye tafiye suyi wa yaransu allura ba iya nan suka tsaya ba suna zuwa har kan boarder domin suyi wannan allura ta rugakafi domin su hana yaduwan wannan cutar ta shan inna.

a bayanin dakta Antilak wanda take jagoran ta lafiya a asibiti da ke Kanada, ta yi bayani gamsasshe akan yaɗuwan cututtuka daga wanda take samuwa daga asibiti. A bayaninta, ta ce kashi goma cikin ɗari na cututtukan da mutane suke kamuwa da su a Kanada suna kamuwa daga asibiti. Wannan abu ne na wanda na mamaki tayaya a ce wajen da ya kamata a ce ana ba da lafiya, sannan kuma tanan ake kamuwa da cututtuka? Wannan abu ne wanda yake faruwa, amma in muka ce za a magance shi, wasu hanyoyi za mu bi masu sauƙi. daga cikin hanyoyin, sune –ba wasu masu wahala ba ne: na farko, wanke hannu. ka tabbatar duk sanda ka je asibiti, ka wanke hannunka kafin ka fito. sannan in ka fito ma, ka wanke hannunka. sannan ka tabbatar duk wanda ya taɓaka a asibiti, ya wanke hannunsa, sannan kaima ka wanke hannunka. sannan ka tabbatar sanda ka je ku, in kaine mara lafiya ne ma, kana wanke hannunka akai-akai cikin wannan abu wanda ba me wahala ba ne, ze taimaka sosai wajen rage haɗuwar cututtuka kafin kamuwa da cututtuka a asibiti. wannan yana taimakawa matuƙa wato wanke hannu.

Dakta Maria Lopez, ta yi bayani a kan mahimmancin kula da lafiyar baki da ma haƙori bakiɗaya. A bayanin dakta Maria Lopez, ta ce, yin burosh, wanke baki sau biyu a rana yana temakawa sosai wajen lafiyar haƙori. Wannan na temakawa dan; domin cire dattin haƙori da sauran wasu abubuwa da suke maƙalewa, yayin abincin; yayin da muke cin abinci Baya ga haka, cin abinci me kyau, yana temakawa wajen lafiyar haƙorinmu, da ma lafiyar baki gabaɗaya. Se de, ba iya nan ta tsaya ba, ta yi ƙarin; ta yi ƙarin haske game da cin abinci, da game da kula da lafiyar baki wanda ya haɗa da suwaƙ; a ziyarci asibitin lafiyar haƙori domin a bincika cututtuka da suka shafi lafiyar baki, da cututtukan da suke taƃa dasori da kuma suke, wanda suke kashe haƙori. Wannan yana temako; zuwan asibitin yana temakawa wajen gano cututtukan nan da kuma magance su a; a kan lokaci tun kamin su fa; sus; su yi nisa. Dakta Lopez, ta ja hankali sosai wajen tema; wajen kula da lafiyar baki, wanda ya haɗa da wankin baki a wajen masu kula da lafiyar haƙori, da yin burosh sau biyu a rana da cin abinci me kyau.

magungunan kashe ƙwari suna da tasiri sosai wajen rage yawan sauro da hana su yaɗa cututtuka kamar su zazzaɓin cizon sauro da sauran cututtuka ana amfani dasu ta hanyoyi daban-daban don kashe sauro da daƙile haɓɓakar su da ma sauran ƙwarurruka daban-daban idan sauro ya taɓa ya taɓa wurin da aka shafa aka shafa maganin kashe ƙwarin maganin zai shiga cikin jikin su ta ƙofar numfashi ko fata wannan na kashe sauro cikin ‘yan mintuna ko sa’o’i kaɗan dangane da irin maganin da aka yi amfani dashi a wuraren da akayi amfani da maganin kashe ƙwari sauro na fuskantar wahala a wajen samun daman yi kwai wannan na rage yawan kwai da kuma adadin sabbin sauro da ke fitowa wasu magungunan kashe ƙwari suna hana sauro samun abinci jinin mutane ko na dabbobi sauran magunguna suna cutar da jijiyoyin sauro wanda ke kawo nakasa kafin su mutu idan aka fesa magungunan kashe ƙwari sauro suna hukunce suna gujewa guraren da akayi amfani dasu wanda ke rage haɗarin cizon mutane a cikin waɗannan guraren ƙalubale da sauro ke fuskanta da magungunan kashe ƙwari akwai zaman lafiya a wajen da aka fesa sannan akwai jarabar sauro da magunguna magungunan magungunan kashe ƙwari suna da tasiri mai girma wajen sarrafa sauro da hana yaɗuwar cututtuka duk da haka yana da muhimmanci ayi amfani da su cikin tsari da haɗin gwiwa tare da tsaftar muhalli domin samun ingantaccen sakamako

Hanyoyin taimakon gaggawa wajen magance raunin ƙuna a lokutan da mutun ya sama raunin ƙuna maki na farko da ake so yabi shi ne ya wanke wajen da ruwa harna tsawon minti goma wannan ruwan da ake so ya wanke wajen da ba a so ya wanke shi da ruwa me sanyi sosai sannan ba a so ya sa ƙanƙara a wajen da sannan bayan haka ana son ya rufe raunin ya rufe wajen da ya ƙune ɗin da bandeji ko kuma tsaftataccen ƙyalle yin haka zai rage raɗadi sannan zai rage ƙunburin wajen da sannan zai hana tabon ciwon ko da bayan ya ji sauƙi sannan ana son inda hali ya yi anfani da ƙwayyoyin da za su rage raɗadi kaman furofen anfani cikin sauri da sa ruwa tare da anfani da tsaftataccen ƙyalle ko bandeji suna da mahimmanci wajen magance rauni suna da mahimmanci musamanna a wurin ƙuna domin ƙuna me tsanani ko yaushe ka nemi taimakon gaggawa da kwararen likitoci wannan zai taimaka wajen ceton rayuwaka da hana ƙarin illoli

um yanda muke ciki in mukaji ance tsafta, abunda yake fara kaiwa hankalin mu shine tsaftar muhalli, tsaftar ciki, tsartar kayan abinci tsaftar wuraren da muke zama dama tsaftar wasu abubuwa da muke mu’amala dasu. To a wannan karan zamui Magana ne akan tsaftar bacci, wato samun ishashshen bacci ita bacci ana nufin halaye da yanayi dake taimakawa wajen samun isashshen bacci mai kyau da lafiya. yin bacci mai kyau yana taimakawa wajen inganta lafiya tunani da kuzari. Rashin tsaftar bacci na iyya jawo matsaloli kamar rashin kuzari, damuwa ciwon zuciya rashin iyya maida hanakali a wuraren ayyu kanmu. Mahimmancin tsaftar bacci sun haɗa da yana inganta lafiya sannan yana inganta tunanin dubara sannan yana rage mana damuwa sannan yana kuzari sannan yana kula da lafiyan jikinmu. Hanyoyin tsaftar bacci mai akwai sun haɗa da tsarin bacci mai kyau ka tabbatar kana kwanciya da tashi a lokaci guda harma da ranakun hutu, kaucewa abubuwan dake hana bacci Kaman shan shayi ko kofi ko abubuwan dake bushe da kafin da daddare. Sannan yanayin bacci mai kyau ka tabbatar ɗakin baccin ka yana duhu shiru kuma mai shiru isaka mai kyau, yin amfani da matashi mai kyau da shimfiɗa mai tsafta, sannan a guji bacci mai yawa da rana sannan kai aiki ko wasa sannan ka rage damuwa kaci abinci mai sauƙi kafin bacci. Tsaftar bacci nada matuƙar hamimmanci ga lafiya da walwala bin waɗannan matakai zai iyya inganta baccin ka da kuma jin daɗin rayuwa mai kyau. Tuna cewa bacci mai kyau yanada daga cikin ginshikan samun lafiya mai kyau da ɗorewa zaisa ka hana samun kanka rashin isashshen bacci

Yadda ake horae da kwakwalwa danyin bacci mai kyau. Kaman dai kullum tsaftar bacci tana nufin halaye da yanayi dake taimakawa wajen samun mai inganci. Horar da kwakwalwa danyin bacci mai kyau yanada matuƙar mahimmanci ga lifiyar jiki da hankali. Ga wasu hanyoyi horar da kwakwalwa dan samun bacci mai kyau mai inganci. Na farko akwai kafa jadawalin bacci na dindindin, yanada kyau mutun ya kwanra sannan ya tashi a lokaci guda ko wata rana harma da ranaku na taimakawa wajen dai dai ta agogon jikin ka dan ƙirƙiran lokacin bacci mai daɗi. Ka tabbatar da ɗakin baccin ka yanada duhu, shiru kuma babu mai kuma mai sanyi kaguji amfani da na’urorin lantarki Kamar wayoyi ko talabijin kamaim bacci, domin hasken sun a iyya hanaka bacci. Sannan ana so a gujewa abubuwan dake hana bacci Kaman shan abubuwab dake kunshe da kafen Kaman shayi ko kofi da yamma hakanan ka gujishan barasa da yamma akafin bacci. Sannana nason mutun yayi mafani daayyukan dake kwantar da hankali Kaman karatun littafi, yin addu’a lko tunani mai zurfi kafin ka kwanta. Sannan motsa jiki akai akai na yau da kullum yana taimakawa wajen samun bacci mai kyau. sannan gujewa bacci mai yawa da rana idan kana buƙatan yin bacci da rana ayyakanceshi zuwa mintuna a shirin ko talatin kawai doin kada ya shafi baccin ka da daddare sannan yana da kyau mukuda abinbin du. Bin waɗannan matakai zai iyya horae dala maikai da yan uwan mai kyau wanda zai zai taimaka wajen injanta lafiyan jiki da kuma hankali

Tsaftar zamantakewa da muhalli suna nufin ayyuka da yanayi da ke taimakawa wajen kula da lafiya da hana yaɗuwar cututtuka a cikin al’umma. Wannan yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jama’a domin rashin tsafta da rashin kula da muhalli na iya haifar da yaɗuwar cututtuka kamar amai da gudawa. Muhimmanci tsaftar zamantakewa da muhalli akwai: yana daga ciki akwai inganta lafiya, kare damuwa, inganta rayuwa. Akwai hanyoyin da ake aiwatar da tsaftar zamantakewa da muhalli, akwai kula da tsaftar gida, wanke hannu da ruwa da sabulu bayan amfani da bayan gida, kafin da bayan cin abinci da bayan kula da dabbobi. Tsaftace wuraren da ake dafa abinci da kayan girki, bayan amfani. Rufe shara da kyau kuma a kai ta wuraren da ake tanada. Don haka, kula da tsaftar muhalli, tsaftace tituna, filayen wasa da wuraren taruwar jama’a, kula da tsaftar ruwa da tsaftatattun hanyoyi da tankunan ruwa, kula da tsaftar bayan gida da tabbatar da cewa ana amfani da su yadda ya kamata. Ilimantar da al’umma, yaɗa ilimi game da muhimmancin tsafta da kula da muhalli, shirya taruka don horo kan tsafta ta muhalli, haɗa kai da hukumomin lafiya da ƙungiyoyin al’umma don aiwatar da shirye shiryen tsafta. Ta hanyar aiwatr da waɗannan matakai za a iya inganta tsaftar zamantakewa da muhalli, wanda zai haifar da lafiya, lafiyar jama’a da inganta rayuwa.